Hojii jechuun wanta namni tokko hojjetu yookiin hojii guyyaa guyyaa keessatti ittiin jiraachuuf dalagamu dha. Hojiin karooraan wanta raawwatamu yommuu ta'u, akkasumas ga'ee yookaan dirqama hojjetamuuf wanta of keessatti qabatee dha.